Co magi gitye i dye bar ka tuko tuko mo ma kilwongo ni rugbi co mogo dong gupoto i ngom kun gitye ka laro odilo laco acel en omako pye lawote kun tye ka mito bolone piny.

Kabedo man opong ki mutoka taci mutoka taci konyo me tingo luwot mutoka teci man ki canogi acan kun bene luwot mogo gitye ka donyo iye ki i cere kun malo ki tung acam luwot gitye ka wot i dye gudi wa bodaboda mopol bene gitye ka ngwec iye kabedo man opong ki odi gurofa bene.

Mon man gitye ma gucung i dye bar odilo gin gitye ka tuko odilo lamego acel en tye ma ocung acunga tye ka cimo piny lamego acel ocung ki odilo i tyene tuko dilo konyo tutwal me yubo yoto kom.

Dako man en tye ma obedo abeda i wi kom en omako buk kun oketo i eme lutino aryo gin gucung i ka nget dako ni acel tye latin awobi ma en dok bor ki latin macek tye latin anyaka lutino man gitye ka neno i buk acelli lamego man en tye ka nyuto ga ma tye i bukki wek lutino gunen.

Lyeci mapol gitye idye pii lyeci man gitye ka mato pii bene lyec obedo lee madit adada lyec en camo lum kace bene ki nyig yat en bene twero camo wa pot yen bene lyec en woto kakama bor adada ka yenyo cam.

Laco acel en tye m obedo itok ot ma kirwado arwada en omako kikopo ki cinge ma lacuc dok tye ka matone ki tung cinge lacuc bene lutino aryo gubedo ki kangette ki tung cinge acam latin acel tye ma ocung acunga kun ojenge i kor ot ma kirwado arwada-ni dako acel tye ka wot idyekal kun omako gweri icinge.

Poto man tye poto madit idi poto ni mutoka acel madit tye ka pur i ye, mutoka man kilwongo ni traktor, trakta kitwero tic kede me pur, mekwanyo can kipoto waki me doyone bene.

Kic man opye i kom atura kic en tye kakwanyo camme ki i kom atura man en kwanyo cam man ka tero i bong ka ma yubu dugu moo moo kic mit tutwal dok dano camo dok bene kitwero tic kede me yubu yat

Man tye gudi maram, mutoka acel tye ma ocung i teng gudi man i teng gudi ki tung acam doki tye lela ma kicano iye labolo mapol adada labolo man kitye ka catone labolo man kijengogi ajenga i ngom dano mapol adada bene gitye i teng gudi aceli.

Laco acel ma oruku koti ki latin obedo ka ngete ki dong ngat acel obedo ki ingegi gin weng gubedo idye yeya man ti ka ngwec idi pii i teng pii man lum tye ma udongo maboco yeya konyo tutwal macalo gin wot kun dano kope kede ki idye nam

Latin awobi man en oruku kor bongo matar en obedo i wi kom dok oketo laptoppe i wi meja ma ti i nyime-ni en ti ka tic ki laptop man en oketo cim cinge itung meja man ki tung acam bene

Laco acel tye ma ocung i wi got iteng pii en oruku pali macek dok omako tal icinge wi got man tye ki iteng pii pii man ti ka pyette kun dugu iwi tera bene laco man en tye ka neno dyeyo me pii

Laco man en ocung acunga i dye pii man ma tye ka mol matidi-ni laco man omako goli i cinge kun tye ka tic kwede me mako rec ki i dye pii man i teng pii man gweng matino tino bene tye dok i teng lakucel lum mogo bene tye ma gudongo matinotino godi madong nen ki i ngeye bene.

Yeya acel tye ma kitweyo woko idok pii idog pii acel-li lum bene tye ma gudongo yeya obedo ga ma wan dano watiyo kwede me wot idye nam kitiyo kwede bene me mako rec ki idye nam macalo man ingeye tye nam madit bene.

Ature man en obedo ocwakocwak dok odongo maleng adada kic acel bene opye i wi ature men kicci tye ka coko cam ki i ature man kun tingo tero i bong.

Lutino aryo gin gitye ma gutweyo jeriken ite lela jeriken man pii tye iye dok lutino man gua ka gamone ki i kulu latin awobi acel en tye ma omako tung lela dok tye ka loro lela latin ma ocung ki ingeye ni en tye ka mako teng lela wek lela pe opoti.

Yeya man tye ka ngwec i wi pii dano mapol gubedo ki i yeya, iwi yeya bene dano mogo gitye ma gubedo iye yeya man ti yeya pa lulim piny dok dano m gubino ka limo piny aye bedo iye me neno ga

Laco man en tye ka loro gadigadi gadigadi man kiyubo tyene ki taya kun kitwero cone acura ki cing laco man en otweyo ter i wi gadigadi man ki anyim doki boda boda tye ma otingo lawot kun tye ka ngwec i teng gudi acelli ki tung acuc wang otul tye ma opoko dye gudi man i tenge ot tye ma ki yubo bene.

Latin anyaka man tye ka ngwec ki taya i nget ot tuko konyo tutwal me dongo pa lutino weko lutino bedo maryek ki bene ki tung acuc yat mudongo matidi bene tye ot bati man ki yubo ki matafali ma kiwango bene

Jubi gin adek tye i di lum jubi obedo lee ma camo lum keken gin kumgi tek adida jubi gin gikwo idi pak kakama lee mogo macalo labwo nonge bene iye lulim piny gin giculu cente me ceto ka neno lee macalo man

Kabedo man obedo cere cere dok yadi mapol tye i wi cere man odi madwong bene kiyubogi i kor cere meno i dye cere man nam madit bene gitye iye. nam man dano gitwero mako iye rec.

Dyang man tye ma ocung acunga idye lum dyang man tunge tye mabocco adada wan dano wagwoko dyangi me nongo cak kacel bene ki ringo ki i komgi kabedo man opong ki lum dok ki ingeye bene yadi mogo ma tino bene gitye cere mogo ma gidongo adada tye dok ki ingeye.

Lamego man tye ma okedo wiye en oruko kor bongo macol ma tenge olingo matar en oruko pali ma kwar macek dok bene oguko war gweyo odilo lamego man en tye ka gweyo odilo i dye bar ma kiyubo maleng adada lamego acel en tye ka wot i dye bar acel-li i teng ki tung acam bene.

Lutino aryo gubedo iteng poto lutino man gin gua ka puro pur i potoni ngat acel obedo abeda kun tye ka mato pii ki i jeriken kweri bene ocibo tye ka ngette lawote ocung acunga lawote man oruko kor bongo makwar ma bade oyec woko.

Dako man en oruko kor bongo matar kun badde olingo matar col tar col en tye ka wono cweta ki macin me kwono cweta dako man en tiyo ki uci ka yubo kwede ki cweta cweta ma en yuboni en cito cato woko.

Daktar man en oruku roc icinge en bene oruku kor bongo matar dok omako libira icinge en ti ka mito tucu bad dano man daktari gikonyowa matek tutwal pien gipwonyowa yo me gwokke ki i kom two dok bene giminiwa yat ka tek komwa lit

Kic ma tye ma opye i wi atura gin gipye i wi atura macalo man kun nongo gicoko cam ki i iye cam man gitingo gitero i bong ka ma giloko dungu moo kic moo kic mit tutwal dok dano gitiyo kede me acama ki me yubo yat bene

Inyim dukan man tye kwai nyik cam mapol adada macalo okono, watermelon, labolo, avocado dako acel en tye ma obedo ki inge stolle dok en tye ka cat bene lawil acel en tye ka yero cam ma mege.

Mege aryo gin gitye anyim kacato ga lamego acel ma oruku kor bongo macol-li en tye ma obedo abeda ingom lamego acel en oruku kor bongo makwar en ocung acunga i nyim kacatte latin acel en ocung itenge ki tung acam kacato ga man ki ti kacato kabic nyanya ki dong kwai cam mogo bene

I kabedo man opong ki lum ma dongo macego cego dok yadine bene gingi tye akel akel yadine bene gidongo macego cego yo maram okato bene ki idye kabedo man dano pe idye kabedoni wa lee bene pe iye.

Rii mabor tye ma ocung i dye lum gin gicamo pot yat ma otwi lamal.

Mege adek gin gitye ka wot i yo lum lamego ma otelo yo-ni en oruku gamci dok oboyo wiye ki latam matar lamego ma ti ka wot ki idyere-ni en oruku bongo ma obedo apii apii dok bene obyelo kicaa i gwoke lameg mudong angeci en bene oruku gumci dok otingo latin matidi i cinge

Kabedo man tye dye cuk dok lucat ki luwil mapol gitye iye yo maram acel okato ki i dye cuk man dok bodaboda med wa ki mutika bene tye ka ngwec iye dye cuk man kitye ka cato gaa mapol adada.

Kic man tye ka tuk kun cito i kom ature kic gin gicito ginongo cam ki i kom ature ka gitu gitero i bong kic man yec kome tye mapol adada ka tek otero cam man i bong, gin gitiyo ki cam man kun giyubo ki moo kic.

Ot man tye ot bati ma kiyubo dye kalle bene kiyubo tye maber adada i nyim ot bati man ki tung acuc tye yat matidi ma odongo pikipiki bene kijengo i nyim ot man.

Co gin aryo gitye ma gubedo itwok ot laco acel ma oruku gambut macol-li en tye ma obedo abeda i wi kom kun lawote obedo abeda i but ot redio acel bene kitweyo i kor ot ki i ka nget doggola ki i ka nget doggola dok ki tung kwija kweri bene tye ma ki keto

Kabedo man tye cere cerer i wi cere, wi cere man opong kiyadi mapol adada yadi konyo matek tutwal me yubo kot kacel ki weko yadi man bene kitwero tongoi kun bene nongo kiyubo bao kki i komgi.

Gadigadi latyena angwen tye ka ngwec i yo maram gadigati man kitweyo jerican i wiye jerican man lee aye tye ka peyone i dye lam man.

Yeya gin aryo tye ma kitweyogi i kom dul ki i teng pii. Dano tiyo kwede me ngolo nam madongo kacel bene ki me ngolo kulu.

Ot bati man ti ot ma dong oti woko wa wi batine weng dong oti dogolane ki wang ote kiyubo ki bao dogola acel ma dong obale kijengo iwang ot pa ot bati man ki tung acuc inge ot man, labolo tye ma kipito kacel bene ki yadi mogo dyekalle yugi bene tye iye.

Kic tye ma opye i wi ature kic man yec kome tye mapol adada dok obedo ma ocwakocwak ki opye i wi ature ka en kwanyo cam ki iye.

Yeya mapol tye kicanogi iteng pii dok dano bene gitye i wi yeya magi yeya acel ma tye i dye nam yeya man ki tiyo kwede me yuto rec ki i dye nam man luyut rec gin giyuto rec ka gicato woko.

Kic man en tye ma opye i wi ature en tye ka cokko camme ki i atura kun tingo tero i bong en ka tek otingo cam man otero i bong tiyo kede me yubu moo kic moo kic mit adida kun dano kwanyo ki ibong gitiyo kede me acama wa ki me acatan kun gitiyo kede me yupu yat bene

Dano man en omako nyig mwanyi i cinge, nyig mwanyi man en pud oa ka pwonone apwona ki i kom yat mwanyi nyig mwanyi man en twoyo woko ka loko dwogo moko kun nongo kiromo tic kwede me mato cayi bene.